Empitsi ziriyo nizitambura omwirindiro ry'enyamaishwa niziza kukwata embogo omwirindiro ry'enyamaishwa obunyaatsi oburimu n'obwa guriini harimu na n'emiti enyuma.

Ebikomo abingi nibajwara aha mikono n'amaguru kari akabonero k'ekintu eki arikwikiririzamu ningashi eki arikukunda ekirikumushemeza kugira ngu agume akijwire ahu yatoora hoona agume nakireeba ho n'abandi bakireebe.

Abarambuzi nigashi abakuvuga abarambuzi bemereire aha motoka obwo baheeza kugira abu bareeta omu kurambura babategyerize omu kishaka nigashi baheeza kuruhuukaho bategyerize abu bareeta.

Omukazi ayemereire n'ebitookye arinzire bakasitoma ngu baije bamugureho nigashi yaruga kubigura ateegyerize ab'okubitwara aineho n'abandi abaine enyanya naabo barizire bakasitoma ngu baije babahereze akasente.

Ebiti by'emigano, ebi nibikiraga okumera omu kishaka abantu bazayo babitema by'okuzitiza abandi batema nka etegyero z'ebitookye abandi babitema nk'enku.

Abahingi, omukaikuru aine abaana be bari omu kuhingirira kabegi nibenda ngu zikarugamu omwata zibaasa kukura gye batungamu akasente ningashi bazitwara baza kuziguza kubaasa kwihamu akasente

Abantu beemereire omu kasasiro harimu enju eyombekise embaho, egyo neeba eyombekirweho ahabw'abantu abarikuturaho haihi nana kasasiro ninga shi abarikukora omuri kasasiro

Abeegi bari omu kiraasi bainemu omushomesa waabo nana ebitabo ebibarikushomesibwamu bariyo nibeega okuhandiika nana okushoma.

Omushaija ogu nabaziira ekiharaani kandi nikireebeka naakunda omurimo gwe ahabw’okuba nimwo arikwiha eky'okurya, eky'okunywa, eky'okujwara n'okureeberera eka ye omu by'akasente n'ebyetango by'omuka ashemerirwe munonga.

Omuntu ariyo naateeka ehuuzi omu kyoma ky'okubaziira eshweta. Ashutami ahansi kandi ekyoma kiterekire aha meeza. Akwaitse ehuuzi omu ngaro omu ngaro nagitereeza kugita omu kyoma eky'okubaziira eshweta.

Abazaani b'omupiira bariyo nibazaana omupiira biine abarorezi abariyo nibabareeba nigashi abu turikweta abahangizi bariyo nibazaanira omu kishaayi omupiira gw’ebigyere kugira ngu nibahayahanira ekikopo nigashi kuguzana kushemeza amagara gaabo.

Rukurirana egi neyejunisibwa omu kwekorera emotoka ezindi kuzitambuza engyendo ndaigwa ziri kuza kukorayo emirimo endiijo ahu zitari kubaasa kwetwara nari ahu zirikubaasa kuba nizitwara obwire bwingi kuhikaho nizikira kukoresibwa za gureda n'ebindi bintu eby'abantu

Abantu bari aha mwaro baine amato gombekireho amaju g'okutuuramu ahu barikubiika ebyenyanja baruga kubitega omu nyanja ngu babaase kufuna eky'okwebisaho.

Abashuubuzi b'omu katare bari omu kushuubura emboga hamwe n'ebitookye. Bemereire ahansi y'omutaka kandi baine abandi ababetoroire barikuguza enyaanya n'obutunguru.

Enyaruju eyemereire aha ruyenje, neza kutambuuka kuruga saidi emwe kuza saidi endiijo. Eine erangi eya kinyaatsi n'erikutukura. Kandi neetambura erikushooba.

Ekyombeko kyombekire gye kiriho emiryango ena. Omuryango ogumwe guriho ebijwaro eby'okuguza. Endiijo eriho obwapa kandi omu maisho g'enju egyo harimu omuti.

Enju y'okushabiramu neebaasa kuba eri ey'abakristaayo nari ey'abakristo okwe niyo abantu barikuza buri sande kushaba nana okusiima ruhanga ahabw'ebi abakooriire n'ebi barikwenda ngu abakorere

Obwoki bukamwiire bubikire gye omu macupa. Buri omu macupa nibarinda ba kasitoma abokwija kubutwara ngu babaase okufuna akasente k'okwebisaho ningashi babubikire kurungi ngu butakasisikara.

Abantu bari omu maato, baaruga kushoha nainga shi nibaza kushoha ebyenyanja. Nainga shi kutambuza abantu kubaiha omu mwanya kubateeka omu gundi kugira ngu babaase kwefunira akasente. Babaase kufunamu ebyokurya ebyenyanja omu maizi.

Ente ibiri z'amahembe maraingwa zikomiremu ekiti omu mahembe nizitambura omu muhanda. Enyima yaazo hariyo ebiti bitemire byomire n'ebindi byemereire bibisi hamwe n'obunyaatsi.

Ekimuri kiine obutaagi bwingi kandi kiine otumuri twingi turi omukara ya papo kandi omutima gwakyo ahu obumuri buri nekya guriini kiine otumuri twingi twemereire

Abaana bashutami haine eki barikureeba harimu nana piki omu maisho gaabo, aha baana abo omwe ajwire busha taine saati ondiijo atsibire eishokye

Omuntu nanaaba omu ngaro n'amaizi na sabuuni, ari aha kataapu ajwire esaati y'emikono migufu kandi n'eya daaka buru omu kara

Obutebe burukiise enkindo n'emiti. Butererize gye omu rayini nk'obu batebeekanisiize abagyenyi. Enyima yaabyo enyima yabwe hariyo ebinyaatsi bya kinyaatsi. N'ebi n'obu n'obundi buti.

Akatare oku niyo abantu barikuza kugura ebyokurya ebyokunywa n'ebyokujwara abandi nibazayo nangwa kuguza ebi baine kugira ngu bafune akasente babaase nabo kwebaisaho omu maka gaabo. N'ekigyendererwa ky'okufuna sente.

Omwegi ajwire yunifoomu ariyo naayirukanga ajwire sikaati ya kaaki nana esaati ya hwayiti, aine ebitabo omu ngaro, ariyo naatamburira omu binyaatsi bya guriini, ajwire enkaito za buraaka kandi enyima ye hariyo ekiti

Emotoka eyemereire omu muhanda omu muhanda hariho ekicuncu kiri aha rubaju nizitambura kuraba aha motoka, emotoka ney'abarambuzi

Enyamaishwa ziri omu ishwa ningashi omu kishaka zeerundaine hamwe nk'okutiina nari okutangaara haine ekizirikureeba ekyazitinisa zikaruga aha kurya zikemerera zikaranzyayo

Omushaija aine karimagyezi. Haine ebi arikuhandiika nainga shi ebi arikushoma ebyamushemeza akabaasa kushemererwa. Ezo nizikozesibwa na muno muno abantu abaine amashanyarazi, abaine emirimo omu za ofiisi kubaasa kubayambaho omu mirimo ei barikukora.

Omuntu ariyo naashuka amajuta g'okwesiga omu ngaro aha ngaro. Aga nigaita obukooko obukurabira omu kuramukanya omu ngaro n'omu mwanya. Kandi gagaruka gaihaho oburofa.

Omushuubuzi naaruga kuronda eby'okushuubura. Ari omu ryato ahagati mu maizi. Aine emicungwa, eminekye, emiyembe, obutunda naabitwarira baakasitoma be kugira ngu babaase kumuha aha kasente.

Abakutamburira aha bingonzi bari omu nyanja bategyereize ebingonzi ngu bibaase kwija babaase kuzaana omuzaano gwabo ogu barikukunda. Bemereire ahagati y'amaizi bagurinzire. Ogwe nigukiraga kukorerwa omu nyanja empango n'ahu ebingonzi biri bingi.

Akaguuto nikaraba aha rubaju rw'emiti n'ebishaka harimu obunyaatsi omu rubaju rw'omuhanda n'ebiti byetoriireho byingi enyima.